do n bɔŋɔ niriba nyɛla ban ʒɛ domaa puuni so maa zuɣ' saa nyɛla zaɣ' pɛli ka laatinim boliƒɔ nyɛla din bɛ di puuni do maa dikpɛna nyɛla zaɣ' pɛli tɛbuli nyɛla di bɛ kuɣ' maa tuuni kabutɛ bila nyɛla din za do maa kona maani

Ashipti duu n boŋɔ paɣa ni doo nyɛla ban ʒi dipuuni paɣa maa nyɛla ŋun ʒia ka gbibi baaji buku nima nyɛla din pa teebuli zuɣu duu maa dikpina nyɛla zaɣa piɛla.

Daani n boŋo ka salo bɛ di puuni salo maa puuni shab yɛla liiga ʒiɛ ka bi yino so jinjɛm sabinli ka piɛri tam bi tooni ka naanzuu nim bɛ di puuni loori n ʒɛ bi nyaangi ŋo ka tirata bɛ di puuni

bɔhimbu duu m-bɔŋɔ niriba nyɛla bɛ be di puuni niriba ayi laasabu doo ni paɣa doo maa yela liiga ʒee ka paɣa maa ye liiga buluu.

salinbɔɣili ni m-bɔŋɔ salo pam nyɛla ban be dini salo maa puuni shɛba nyɛla ban ye liiga ʒee ka shɛba ye liiga buluu ka ye liiga piɛlli ka ban be loori maa ni.

Salo n zaya salo maa tooni piringa nyɛla ŋun zaya ka yɛ liiga sabinli ka so jinjam sabinli ka zaŋ nyɛ pɔbirigu pɔbi o nyee bihi nyɛla bin zaya bihi ŋɔ puuni yini nyɛla ŋun gbubi gaɣali ka yɛ liiga ʒee.

Daa ni n boŋo ka bipuɣunsi ayi ʒɛ binwola gbuni n dira binwola maa puuni shɛŋa nyɛla Alaafee leemu ni wotamilo bipuɣunsi maa puuni yino yɛla liiga sabinli ka so chinchini ka di tonto zaɣ ʒiɛhi ni zaɣ nuɣso ka bob bob sabinli

Aleepile n-ʒeya ka niriba ʒi Aleepile maa gbuuni sooja nima nyɛla ban ʒe nima ni Aleepile maa nyɛ zaɣ' piɛlli doo nyɛla ŋun kuriya ka ye liiga sabinli

paɣa m-bɔŋɔ o tam la palli zuɣu ka gbubi baa bɛ nyaaga tihi nyɛla din zaya ka gbubi daɣu paɣa maa yela liiga ʒee yiya nyɛ din be o nyaaga yiya maa nyɛla zaɣ' piɛla loori n-tam palli ŋɔ zuɣu ŋɔ.

Bipuɣunbili n ʒiya ka yɛ liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli ka kompiuta tam o tooni ka o ʒi kuɣu zuɣu ka kuɣu maa nyɛ zaɣ vakaɣali ka gilaas kapu tam teebuli maa zuɣu loori nim bɛ o ni ʒi shɛli polo maa gbunni ŋo loorinima maa puuni shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla ka shɛli nyɛ zaɣ sabinli ka shɛli nyɛ zaɣ dozim

kom n-doya mɔɣini binkɔbiri nyɛla bɛ be kom maa puuni tihi nyɛla din saya loori nyɛla din zaya wɔbigu dibaayi n-ʒe tia gbunni ŋɔ kom maa puuni jiraafu nyɛla din be di puuni.

Anashaara paɣa n ʒɛya ka bihi piɛ n gili o sheeni bihi maa puuni yino yɛla liiga piɛlli ka so jinjɛm piɛlli Anashaara paɣa maa yɛla liiga piɛlli ka kpa ninkpara bi ʒɛla dikpuni piɛlli gbuni ka di yaɣa shɛŋa nyɛ zaɣ sabinli

Zuɣu chɛbu duu n boŋo ka niraba ayi bɛ di puuni niraba ayi maa puuni yino ʒimi ka yino ʒɛya ka zaŋ mashin n chɛri ŋun ʒiya maa zuɣu duu maa nyɛla zaɣ piɛlli ka anfooni nim bɛ di puuni ŋun ʒiya maa yɛla liiga piɛlli ka ŋun ʒɛya maa mii so jinjɛm sabinli

salo n bɔŋɔ salo nyɛla ban bɛ do maa ni do maa puuni paɣ' nyɛla ŋɔ ʒɛya ka yɛ liga piɛlla do maa dikpana nyɛla zaɣ' piɛla do maa puuni niriba nyɛla ban ʒɛya ka baaji tam o naba zuɣ'

Diɛma ni yiɣi jɛm shee n boŋo shab ʒɛmi ka shab ʒiya ka lunsi bɛ bi boɣari ni bi puuni shab yɛla liiga ʒiɛ ka di gbunni niŋ zaɣ dozim ka zaɣ sabinli to di sunsuuni paɣa n ʒɛya n wori waa ŋo ka yɛ chinchin liiga ka zaŋ nyingokoriti n niŋ o nyingoli ni

Palli zuɣu n bɔŋɔ ka niraba bɛ palli maa zuɣu ka loori nim biɛni Loori nim maa puuni shɛli nyɛla gamo di tooni nyɛla zaɣ piɛlli ka di nyaangi nyɛ zaɣ dozim niraba maa puuni yino yɛla liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli

Alaafɛɛ bɔbu shɛɛ n bɔŋɔ salo nyɛla bini bɛ ni maa ni tanti nyɛla dini saya ka bi bɛ di puuni paɣa ni doo nyɛla nini ziya ka tɛɛbli zɛ bi tooni ka buku nima pa di zuɣu paɣaba maa puuni niriba ayi nyɛla bini gbubi bihi.

Dibu duu n boŋɔ nuu n gbibi kopu ŋɔ ka tii be dipuuni ŋɔ bukunima mpa teebuli zuɣu ŋɔ konsi pa teebuli zuɣu ŋɔ paanu n be pileti ni n tamya ŋɔ teebuli maa nyɛla teebuli sabinli.

Salo n bɛ tuma tumbu shee bi nyɛla niraba anii laasabu kom b bɛ boɣali ni ŋo bi puuni shab kurimi ka shab ʒɛya mashin n ʒɛya ŋo mori n ku doya ŋo tihi n bɛ bi nyaanga ŋo

palli zuɣu m-bɔŋɔ loorinima tam di zuɣu niriba ayi m-be loorinima maa ʒe nyaaŋa lootinima maa puuni shɛŋa nyala gamo din nya gamo maa di puuni shɛŋa nyɛla zaɣ'piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣ'ʒiɛhi loori shɛŋa din tam palli maa zuɣu gba shɛŋa nyɛla zaɣ'piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣ'ʒiɛhi nimvuɣ'shɛba ban be nimaani zaaha yela neempiɛla

ashibiti ni m-bɔŋɔ salo nyɛla ban ʒi dinni salo maa puuni so nyɛla ŋun gɔbi chinchini ka chinchini maa nyɛ zaɣ' piɛlli ka bipuɣimbila gbubi ŋmani n zaŋ niŋ o noli ni shaba nyɛla ban za zuɣusaa ban zaya maa puuni so yela liiga dozim

palli zuɣu m-bɔŋɔ salo nyɛla bɛ be palli maa zuɣu lora nyɛla din ʒe palli maa zuɣu lora maa puuni shɛŋa nyɛla zaɣ' buluu ka shɛŋa nyɛ zaɣ' piɛlli ka shɛŋa nyɛ zaɣ' sabinli salo maa puuni shɛba nyɛla ban gbubi saamborinima zuɣusaa

palli zuɣu m-bɔŋɔ lɔra nyɛla din tam palli maa zuɣu lɔra maa zaa ha nyɛla zaɣ' sabila salo nyɛla ban tam palli maa zuɣu salo maa puuni shɛba yela liiga sabila ka shɛba ye liiga buluu lɔra maa puuni nyehi zuɣu fulaaki nima nyɛla din tam ya.

Nanim n ʒiya nanim maa pilila zipiliti ka di nyɛ zipili ka bi shab gobi chinchina ka chinchina maa nyɛ zaɣ piɛla ka niŋ zaɣ sabila n koɣali koɣali shab ʒila kuɣu zuɣu tia n ʒɛ bi nyaangi la katawiya nim n bɛ zuɣusaa la

Dibu duu n boŋo ka paɣa ʒɛ dinni ka so jinjɛm ʒiɛ dikpuni maa nyɛla dikpuni piɛlli hita kaap n tamya ŋo foon n paya ŋo fulaawaasi n bɛ bunni n tamya ŋo

Niraba n ʒiya ka yino ʒɛ zuɣusaa ka bipuɣunsi ayi ʒɛya ka so ʒi kuɣu zuɣu ka so dabi o tooni ka o zaŋ afi niŋ o zabiri puuni ŋun ʒiya kaa sola jinjɛm sabinli ka di to zaɣ piɛla bia n ʒɛ o nyaangi ka yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm sabinli ka viigi o liiga ka o puli doya

Loori nim dubaata n ʒɛya bibaayi nyɛla tipa ka tankpaɣu bɛ di puuni ka piirooda ʒɛ dinni n toori tankpaɣu niŋda piiroda maa nyɛla zaɣ dozim ka tipa nim maa nyɛ zaɣ ʒiɛ

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ di puuni boraadɛ gala ni zaham di zaa tamla teebuli zuɣu gala maa nyɛla dibata ka boraadɛ maa nyɛ dibanahi laasabu

duu m-bɔŋɔ salo nyɛla ban be duu maa puuni duu maa zuɣusaa nyɛla zaɣ' piɛlli salo maa puuni shɛba nyɛla ban gbubi bɛ baaji nima ka bɛ puuni shɛba ye neen' sabila ka bɛ puuni so ye liiga dozim ka gbubi o baaji.

mɔɣini bɔŋɔ gbuɣima nyɛla ban be palli zuɣu ka salo be loori piɛlli ni kani na salo maa puuni so yela liiga piɛlli ka pili zupil' buluu salo maa puuni so yela liiga sabinli ka kpa ninkpar' sabinli ka gba pili zupiligu.

Palli zuɣu mboŋɔ salo nyɛla ban be palli maa zuɣu yiya nyɛla din be palli maa nangbankpaŋa yiya maa puuni nyɛla zaɣa piɛlla salo maa puuni shebi nyɛla ban ye liiga sabla salo maa puuni shebi nyɛla ban nyɛ paɣaba.

mɔɣini m-bɔŋɔ ŋɔ sooja nima nyɛla ban be mɔɣi maa ni sooja nima maa puuni niriba ayi zami ka niriba ayi kuriya ka yino doya yili n-zaya ŋɔ mɔri n-zaya ŋɔ tihi gba zaa ha nyɛla din be ni m-pahi.

Paɣaba n ʒɛya bi nyɛla paɣaba anahi laasabu ka bi puuni niraba ata kpabi bihi yino zaŋla chinchin ʒiɛ kpabi o bia ka yino ʒi kpalaŋa niraba ayi n ʒi kpalaŋa ka yino ʒi baskɛt o zuɣu ni

lɔra n-zaya salo nyɛla ban ʒe bɛ ni lɔra maa puuni so nyɛla zaɣ' buluu ka somi nyɛ zaɣ' ʒee salo maa puuni shɛba yela liiga sabila ka shɛba ye liiga buluu ka so ye liiga piɛlli ka so duulim dulim.

Kom n doya ŋo ka shiip nim bɛ di puuni ship nim maa puuni shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla tihi n ʒɛya ŋo yiya n bɛ tihi maa nyaanga ŋo shiipi nim maa puuni shɛli nyɛla zaɣ ʒiɛ ka shɛŋa nyɛ zaɣ sabila

Daani n boŋo salo nyɛla bin bɛ daa maa puuni loori n ʒɛya ŋo loori maa nyɛla zaɣ piɛlli so n pili zipili piɛlli ka gbubi foon ka di kama nyɛ zaɣ dozim paɣa n ʒiya ka yɛ liiga ʒiɛ ŋo jiranbiisa n bɛ kpɛ maa

Doo n zaya ka yiɛ chinchini liiga dirinksi n bɛ baaji ni n zaya ŋɔ doo maa gbubi la baaji zɛɛ ka piri namda zɛɛ ka zaŋ liiga dozim pa o bɔɣu zuɣu koliba nim n pam pa o yɛanga ŋɔ.

Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu ka kurifooti tam o tooni ka duɣu tam di zuɣu ka teebuli ʒɛya ka tahapoŋ tam dizuɣu ka ŋmani tam dizuɣu o ʒimi baɣa yili ka yɛ chinchin liiga ka sala bɛ kurifooti maa puuni ka kuriga nim bɛ teebuli maa loŋni

Namda nim n yiliha damdanim zaa dini n bɛni dini maa nyɛla nhɛla zaɣi zee ka koɣili zaɣ zee ka koɣili zaɣi piɛla ni zaɣi sabila namda nim maa puuni shɛŋa nyɛla zaɣi piɛla

daabiligu shee m-bɔŋɔ doo nyɛla ŋun ʒiya ka gbubi laɣiri o nuu ni ka foonima pa o tooni ka o ye liiga piɛlli moto nyɛla din yina cheche nyɛla din yina doo nyɛla ŋun ʒiya ka ye chinchini liiga.

salo salo nyɛla ban ʒɛ pali maa zuɣ' lori gba nyɛla dim bɛ pali maa zuɣ' lori maa nyɛla zaɣ' sabila nɛbaayi nyɛla ban zaŋ be zuɣ' ri vabisi na salo maa puuni shɛb pɛlila zupɛli ʒiɛhi

Bipuɣunsi n bɔŋɔ ka bi zaa gobi chinchina bi nyoɣu tatariga bi ʒi parantɛ nima ka niɛma bɛ di puuni n tam bi zuɣu ni loori nim n ʒɛ bi nyaangi bi luɣuli zuɣu ŋɔ mɔri n doya ŋɔ paɣa so n so chinchin mokuru ka yɛ liiga sabinli n n ʒɛ loori nim maa sunsuuni ŋɔ

Paɣa n ʒɛya ka ʒi tahapoŋ o zuɣu ni ka birash nim ni tulaalɛ nim mini polish nim bɛ di puuni ka o gbubi shɛli o nuuni tia n ʒɛya ŋo paɣa maa nyɛla ŋun lihirili ka pili zipiligu ka o zabiri yina

Salin boɣali ni n boŋo salo nyɛla bin bɛ di puuni salo maa puuni so yɛla liiga nuɣso ka shab yɛ liiga dozim gbambili n ʒɛya ŋo salo maa puuni shab pilila zipili nuɣso nuɣso ka shab pili zipili ʒiɛhi tihi n bɛ bi nyaangi ŋo doo n ʒɛya

Dibu duu ka niraba anahi laasabu bɛ di puuni ka bia zaŋ bindirigu niŋ o baaba nangbani puuni o baaba maa kpala ninkpara ka paanu bɛ pileet ni n tam teebuli zuɣu kopu n tamya la

Paɣa n ʒiya ŋo ka waagashe bɛ parantɛ ni n tam boɣati zuɣu silba n tam kuripooti zuɣu ŋo paɣa maa ʒila dikpuni gbuni ka Dikpuni nyɛ zaɣ sabinli ka di zuɣusaa nyɛ zaɣ piɛlli ka dari yinyina di puuni paɣa maa yɛla liiga nuɣso

Palli zuɣu n bɔŋo lɔra nyɛla din tam palli maa zuɣu lɔra maa nyɛla zaɣa piɛla piringa paɣa nyɛla ŋun zaya paɣa nyɛla ŋun zaya ka tabi o shee ka yɛ liiga ʒee ka bɔbi bɔbi ʒee doo so nyɛla ŋun zaya ka zaŋ o nini bahi na n ŋɔna.

Kom n doya ka bihi anahi bɛ di puuni ka zaŋ boɣati nim tim ni bi toogi bihi maa puuni yino yɛla liiga nuɣso ka gbubi kurigu boɣati yino yɛla liiga dozim ka bi puuni yino pili zipiligu

salo n-zaya salo maa puuni so yela liiga piɛlli ka sɔ jinjam piɛlli matuuka yiɣirigu nyɛla din ʒe nima ni ka nyɛ zaɣ' piɛlli so nyɛla ŋun ʒiya ka ye liiga buluu ka sɔ jinjam buluu.

Paɣa n ʒiya ka chinchina bɛ o nyaanga chinchina maa puuni shɛŋa biɛla roba nim ni ka shɛŋa ka loba nim ni chinchina maa puuni shɛŋa nyɛla zaɣ dozim ka gabi zaɣ sabila ka paɣa maa la ka yaagi o nyina